Mu kifaananyi kino mulimu omutunzi ow'ekyalaani ng'agezaako okupima ku lugoye.

Ekifaananyi kino kirimu omukyala ng'ali mu kubiibya amazina amaganda mu maaso g'abavubuka abakuba eŋŋoma.

Mu kifaananyi kino ndaba omwalo oguliko amaato abiri agasibiddwa ku kikonge ky'omuti n'olujegere. Emabbali w'amaato wali, nnengerawo oba ndabawo kitengejja ku mazzi.

Mu kifaananyi kino mulimu omusajja omusawo ng'anyiga essimu ng'ayambadde ettaawo eryeru n'obuuma obukebera enkuba y'entunnunsi.

Ekifaananyi kino kirimu olwazi olwetoolodde amazzi nga kuliko omusajja ng'ayimiridde ku lwazi.

Mu kifaananyi kino ndaba enkobe nga etudde mu kibira ekyetooloddwa ebikoola ebya kiragala.

Mu kifaananyi kino, ndaba omwalo nga guliko amaato ge basudde ennanga, kozzi n'eryato eriri mu mazzi wakati nga nalyo lisuuliddwa ennanga. Mulimu abaami basatu, ng'ababiri bayimiridde, omu ng'asitamye wansi.

Mu bifaananyi bino mulimu ebitooke naye ekimu ku byo kyassa enkota y'ettooke nga biri mmaaso g'ekiyumba ekikomerere n'amabaati.

Mu kifaananyi kino ndaba omwalo nga guliko amaato asatu, eryato erya wakati nga lituddemu amusajja ate ng'ebusukka waago waliwo ebitoogo.

Ekifaananyi kino kirimu oluguudo lw'eggaali y'omukka ez'enjawulo so nga n'ebbali waliyo ebikondo eby'amasannyalaze.

Ekifaananyi kino mulimu ekinyonyi ekiyitibwa kalooli eky'amagulu amawanvu nga kiri mu langi enzirugavu n'enjeru ekyakula n'omumwa omuwanvu n'ekisakiro.

Mu kifaananyi kino ndaba nga waliwo ettale eririmu emiti nga enjuba egolokoka so ng'ate emabbali walengerekebwayo engeri y'olusozi.

Kifaananyi kino mulimu emmotoka ey'abalambuzi n'akagaali akasibiddwako enkota z'amatooke nnene ddala nga ziri mu langi eya kiragala n'abantu nga batunuulira abalambuzi.

Mu kifaananyi kino mulimu ekibira eky'emiti nga kisimbiddwa ku lusozi waggulu.

Ekifaananyi kino kirimu omusawo ng'ayambadde akaveera akaziyiza obulwadde era ng'akutte akakookolo.

Mu kifaananyi kino mulimu ennyanja nga kuliko ekibala ekitengejjeza ku mazzi.

Ekifaananyi kino kiraga ebyamaguzi n'abasuubuzi abali mu katale ak'omubuulo.

Ekifaananyi kino kirimu enjuki nga eri ku kimuli, kiyina langi eya kyenvu wamu n'enjeru.

Ekifaananyi kino kiriko amayinja ag'omuwendo so nga mu maaso gaago waliyo basajja batudde, balaba mbalaasi.

Mu kifaananyi kino ndabamu ebibala eby'enjawulo ebikamuddwamu ebyokunywa ebya langi ez'enjawulo ng'emmyufu, eya yero n'eya kiragala.

Mu kifaananyi kino mulimu abasajja basatu nga bali mu ddundiro ly'ente nga bakwata ente naye nga ebuuse mu bbanga.

Mu kifaananyi kino mulimu omusajja ng'ayimiridde ku kyazi ng'avuba ebyennyanja ku nnyanja.

Mu kifaananyi kino mulimu enjuki ng'eri ku bimuli ebya langi eya kyenvu ng'egezaako okunuunamu omubisi.

Mu kifaananyi kino ndabamu enkima bbiri nga ziri ku kiti ng'emu etudde ate endala ng'eyimiridde. Ebusukka waazo nnengerayo emiti egya kiragala.

Mu kifaananyi kino mulimu omukyala ng'ayimiridde mu bantu bangi mu masekkati gaabwe nga yeetisse ekibbo ku mutwe nga kirimu amenvu.